Inzushi ili khu khamuli khabonekha bulayi atee khamuli khene ikho khalinga khali mubifo esi bimuli bindi bili nenga nikho kheburulukhilemo naabi kyila inzushi ikhabone yananikha khutsa khukhwesamo busukali bulimo niwo inyalise khuyila mu musinga ikhole bubushi.

Kano kamajaani kesi khunywakho kali ke tsi njawulo nenga bakamisa awene awo ari awo niyo inimilo iye kamajaani khubanga niko sikanina kakhula kanina angakyi ta kakamaka a wene iwo bamala bakhalakakho kamaru kayo niyo kesi bomesa bakholamo kamajaani kesi khunywa.

Umwinyawo umukatale bikyele wekhale mulukhotsilya lwewe, umundu alikhumusindikha alikhutsa khutuma kumupila kwekimikhono mukhatimbs khungaakyi abwenawo nakakasa ndi babali ni bikyele bikatale ngana nabo bali babenyayi

Umukelema umusubuzi usubula kamatoore abikhile ali khukana babandu betse khukula kamatoore akhunu wene ali nga khataale nenga khataale kho si khakhoola buli lunakhu ta khuba nga babandu sibaliyo bakali ta kamatoore abikhile utuyori khulugudo

Shirimba shilimo abaandu bakali nabi ni kamadukha kamakali nabi bositsana buli munu atsa khulwewe ne shamiliya mbawo shisinga shirimba ishi tawe.

Bubushi aba buli mu shichupa shayo ari umundu wetsile uba shikwile asi basi shifunikhilo sharurakho bubushi bwananikha khutsutsukha shikila bwirurukikhile buryo buryo buryo nenga shibele shichupa sye bubusyi.